Mmɔfra baasa bi resaw nsu wa nsu a ɛtene mu. Wɔde kura buckets na wɔde resaw wɔn nyinaa de abɔ nsu no mu, na bepɔw bi wɔ nsu no nkyɛn.

Cars two bi anya asedɛnt a nenyinaa anim a aka ahyia. Baako yɛ fitaa, baako nso yɛ kɔkɔɔ. Na ahyiam anya asedɛnt.

Oburoni ahyehyɛ toes. Wɔahyehyɛ bi sɛ car na ogu so rehyehyɛ bi. Na ɔda hɔ a ɔrehwɛ a ne nsa kura bi mu a ogu so rehyehyɛ. Ɔda hɔ na ɔde rehyehyɛ.

Abusuafo bi a wɔn nyina wɔresaw, wɔn ani egye. Wodidii wɔ pan no mu a ɔyɛ bowl kɛse mu a wɔn adidi ewie ma wɔn ani egye a wɔn nyina ayɛ sɛ woritwa mfonin.

Mpaboa na wɔahyehyɛ. Ayɛ nnidiso wɔ ade so, a wɔayɛ no tenteenten ahyehyɛ no akɔnnɔakɔnnɔ a wɔretɔn.

Beauty, beauty pagyɛnt rekyeakyea na ɔbarima bi a okura mic gyina n'akyi a ɔfreka mu. Ɔbea no yɛ nipa tuntum.

Papa bi reyi ne ti. Ɔde ndwira fitaa ɛgu ne kom mu. Barber no hyɛ kyɛw ɛna ɔkura razor a ɔde reyi papa no ti. Papa no yɛ obia n'ani ɛfi.

Maame bi tɔn ntama. Na wohu sɛ n'ani agye a wadan ne ho a wada reserew wɔ ne ntama no so wɔ gua baa Wɔ ne store mu a ɔtɔn ne nneɛma no.

Mmayewa soso nneɛma a wɔarape wɔ ade mu ɛde rekɔyɛ ayɛde a wɔafira ntama de asi wɔn bo so a wɔrekɔ akɔyɛ ayɛde wɔ guam.

Classroom a mmɔfra bebree wɔ hɔ, mmɔfra nketewa wɔ hɔ, ɛnna obronin baako te wɔn ntam, ɛna obi gyina gate ano wɔ hɔnom.

Abaayewa bi rebɔ abofra bi ti. Okura afe na ɔte akonnwa so, ɛna abofra no nso asum n'ano.

Ɔbea bi so nneɛma rekɔ akyin. Ɔso brush, brushes a wɔde pulish ne nea wɔde nunu tim wɔ apanpan so. Ɔbea no yɛ nipa tuntum. Ɔreserew.

Obi kura tea wɔ tea cup mu na cake a ɛda pleet mu. Cake ketewa baako nso si table no so. Book bi da table no so. Ɛna flowers bi nso si table no so.

Mmayewa bi adrɛse te sɛ ahemmaa a wɔsaw wɔ guam. Wɔde dansinkran abobɔ wɔn ti a wɔresaw wɔ guam.

Abofra bi regori kyene bi so. Kyene no ahoma bi ka ho a ɛsɛn ne kɔn ho. Na nkrɔfoɔ a ɛyɛ mmofra bebree gyinagyina nenkyɛn.

Lorry station bi wɔ hɔ a wɔn cars no nyinaa wɔapenti no yellow yellow yellow, kakra bi pɛ na ɛyɛ white ne red. Nea aka no nyinaa yɛ yellow na ɛwɔ hɔ bebree.

Car nam lɔɔre kwan so. Ɛyɛ taksi. Ɛnam lɔɔre kwan so. Dan wɔ hɔnom bebree. Ɛna baako rekɔ. Ɛna mmienu nso reba. Ɛyɛ taksi.

Nhyimpa beberee gu po no mu a wɔrosoweeme. Wɔdɔɔ so beberee a wo wɔda nsu no mu a woruguar, wogyinagyina mu a woruguar.

Maame bi hyɛ nose mask maame bi hyɛ nose mask a ɔrehohoro ne nsa. Nnipa bebree wɔ ne nkyɛn a ebi nso hyɛ nose mask, na obi asɔ ne sisi.

Nkrɔfo bi wɔ, wɔnam parke so asɛ wɔn aniagye ɛna obi ɛde ne nan abɔ bɔɔl akɔ wim na bɔɔl no nso yɛ fitaa na tuntum ɛna akɔ wim.

Gua kɛse ɛna ɛwɔ hɔ a wɔaboaboa nneɛma bebree. Nkrɔfoɔ redi gua. Mmofra hyɛ ebinom akyi. Nnipa bebree wɔ gua no so. Gua no soso.

Mmaayewa a wɔresaw kete. wɔde dansinkran abɔ wɔn ti, na wɔde ahene egu wɔn nsa na wɔn nan, na duku nso hyehyɛ wɔn nkyɛn a wɔde saw kete.

Wɔaboa ntoos wɔ market na maame bi de abrella asi ne ti so. Ɛna wɔaboa nneɛma no bi na ɔde asi bucket fitaa so wɔ gua no so.

Tas ɛɛɛ bus wɔ hɔnom a nnipa baanu tare ho. Ɔbaako, ɔbarima no hyɛ spairs, ɛna wɔtare bus no ho wɔ bere a bus no rekɔ.

Papa bi te hɔ a abɔfra bi si ne so. Okura watermelon a wɔakyɛ mu half si ne so, na nea wɔapaapae nso a wɔ mbofra bɛyɛ seven nkyɛn a wokura a wɔde gyina hɔ.

Abaayewa bi nso adresse te sɛ ɔfiri north, sɛ nea Northerners anaa Nigeriafoɔ dresse no. ɔde ntama ɛtwa wɔn asen na wɔde bi nso asɔ wɔn nufo mu na ɔde ahene aka atotototo wɔn ti ne wɔn nan.

Banku wɔ kyɛnsee mu bowl mu. Ɛman wɔ mu. Banku baako na ɛda mu, kɔtɔ mmienu, ɛna mako, ɛne nkuruma stew.

Abeawa bi ne maame bi afira kente a wɔde resaw. Wɔde woda so bɔ abɔ dukuu no ɔbea ketewa a ɔwɔ mu no asɔ pɔny na Oburoni bi gyina akyiri na ɔreserew.

Statue bi sisi nsu bi mu a statue no wɔrebɔ abɛn. Abɛn hyehyɛ wɔn ano a wɔrebɔ a dan bi si wɔn akyi tententen sɛ .

Mmɔfra no ayɛ wɔn adwene sɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ tenten nti obiara agyina ne yɔnko abati so, na wɔatumi anya kwan de ama wɔn mu atwe ama wɔkɔ soro ayɛ tenten.

Mmɔfra nketewa bi tete atwere so. Wɔhyɛ mmarimaa a wɔayɛ wɔn ho fi basabasa. Ntwere bea fam na wɔte so. Kotoku nso gugu fam hɔ basabasa. Kotoku no bi yɛ tuntum na bi bi nso yɛ fitaa.

Aborɔfo baasa redua nhyiren ɛwɔ ɛfum. Nhyiren, a dia wo dua wɔ mu no pho yɛ fitaa ɛne tumtum.

Ɛtukɔtenafo mmeranti a wɔn baag sensan wɔn hɔ a wɔretwa kwan akɔ. Ndua akɛse akɛse wɔn ase wɔ saso wɔ hɔ.

Ɛwuraba bi a ɔte akonwa ahaban mono ho. Ɔte computer akyi. Table fitaa so na computer no si. Ɔhyɛ ataare tuntum. Wɔaso ne tiriwii mu. Baabi ɔte no, wohu lɔrikwan mu.

Wogu adwuma so wɔ beae a wotu sikakɔkɔɔ, anaa sɛ wɔyɛ sika kɔkɔɔ ho adwuma. Wɔahyɛ ntare ne kyɛw a ɛbɛbɔ wɔn ho ban afiri adwumano a wɔreyɛ no ho, na wɔampira, anaa sɛ wɔn ho anyɛ fi.

Accident bi asi. Nnipa no de bicycle na ɛhwee ase. Nnipa bi gyina hɔ a wɔretwa. Obi nso gyina hɔ a ne yam hyehye no. Mmayewa baani bi gyina kanea h ho awɔrehwɛ wɔ soro.

Mmabaawa beenu gyina gua so a nnɔ wɔahyehyɛ nnɔbae wɔ nkɛntɛn mu asisi gua ne so. Nnɔbae ne bi yɛ abrobɛ, akutu ne nea ɛkeka ho.

Awuraba bi te hɔ a wapam ntama atade blue a waka ne nan ato so a ɔreserew. Wahyɛ gua wɔ n'ekyir ne ne nkyɛn mu. Gua no bi wɔ nkɛntɛn mu. Gua no nso bi yɛ carrot, ntoosi ɛne aborɔbɛ.

Nnipa bebree gu nsu mu a wɔreguare. Ebi gyina mu, na ebi nso reguare. Ebi ayi wɔn ho. Bi nso hyɛ ntare ɛna wɔreguare wɔ nsu no mu.

Mbea baasa a obiara ba hyɛ n’ekyir, ɔbaako so kotoku, ɔbaako nso so bucket. Ɔbarima bi nso twa mu a ɔno nso so kotoku.

Adwumayɛfo bebree wɔ hɔ a wɔhyɛ bammɔ ho ntare, wɔn adwuma mu bammɔ ho ntare ne kyɛw a wɔatu amena tenten a nnade hyehyɛ mu na ɛbi nso sisi tokuro no ano.

Mmea bebree wɔ mpoano. Boat bi si hɔ. Mmea no a kɔfaa nam. Nam no gu bowls mu wɔ mpo no ano. Mmea no afira ntama wɔ wɔn asene mu.

Aberante bi gyina hɔ a ɔhyɛ ntama atare a ɛyɛ red and brown. Ɔhyɛ mpaboa red and white. Ɔkura bag red, coat yellow gu ne nsa so. N'atare no, wahyɛ shirt yellow wɔ mu, ɛna nsa create three wɔ hɔ. Ɔhyɛ kyɛw cream and black, ɛna ɔhyɛ ahwehwɛniwa nso.

Asa so nkonnwa a nsumii ahorow gugu mu. Fam hɔnom yɛ fitaa ne tuntun. Nkanea nso wɔ asa no so bi.

Mfiri dodow anya akwanhyia wɔ mfiri no kwan mu. Mfiri akɛse ne nketewa bebree na anya saa nkwanhyia no ama ɛhɔ nyinaa ayɛ sakasaka; ayɛ fi. Mfiri no atetew agu kwan no mu.

Flagis bebree sisi hɔ a ɛyɛ aman aman a ɛwɔ wiase nyinaa wɔn flagis no, wɔde asisisi so. Ɛyɛ aman nyinaa so flagis na ɛwɔ hɔ bebree.

Abrɔfo bi a wɔn ahyia mu a wɔ gye wɔn ani. aduane ɛsisi wɔn anim. Sɛ krismas. Mo asosɔ nkanea wɔ hɔ no mo a wɔgye wɔn ani. Mmɔfra wɔ mu. Ɛna mpaninfo, mmea ne mmarima nso wɔ mu.

Anuanom baasa a ɔbaako te abeawa baako so a wɔte akonnwa so. Ɔfoforo no a ɔte hɔ no nso asi ne tiri ase a wɔn nyinaa wɔrekyɛ akonnwa baako na wɔte so.

Asraafo ne nnipa foforɔ gyina hɔ a wɔreyɛ anɔbaebae. Asraafo no ahyɛ kyɛw ɛ tuntum na wɔn ntare no nso yɛ tuntum.

Mfiri gyinabea a mfiri bebree wɔ hɔnom. Nnipa ne bi tɔn ade, abrɔsan akɛse nso sisi hɔ. Nnipa bebree wɔ hɔ a wɔrekɔ akɔforo mfiri no akɔ wɔn mmeammea.

Mmaayewa ne mmarima a wɔredi asaw, wɔde ntama atwa wɔn mu, na wɔde ntama atwa wɔn nnufo mu a wɔresaw gye wɔn ani.

Asrafo baasa a obi kra yogot, ade a ɔde kɔ ekyin. Asrafo no ɔhyɛ ɛkyɛw a wɔde rebɔ wɔ ho ban ena wɔhyɛ mpaboa. Ɔbia baako ka.

Galmaseefoɔ a wɔretu fam na wɔanya fam agude. Wɔgyinagyina hɔ bebree. Ebi gyina bepɔ so na ebi nso wɔ fam a wɔretu. Ebi nso kura nkyɛnse a wɔde rebɛsesaw.